ndalin meen we ando naye meen den saku ku xot tonga no walum koɓale ndefeyo genar nuun fa nuun a ngenu yo fa nuun a ndime yo nuun ndimu deno yo Faap ke fo Yaay ke nuun ndemu deno yo weete de ndefo yo o maag den weeke ndefoyo xa teɓ den weeke de ndefo yo xarit den dr fop weeke de ndefoyo seemir den sax parce que ñakkee ten taxu i ndelin meen oxee ando naye ten refu Modou Dione a gen no saate fee refna a Mbisele teno aussi a refo xe ando naye ka seytuwa no kee farna na koɓale fo o ɓiyo ndime no saate fee ref na Bikole te ref Mathiase Mathiase a ref maana no Zone le Fimele eaux et foret foo oxe ando naye ten doxnu no ku xotna no waluwa koɓale ref meeke na arondissement Tataguine a moƴo andeel no gol Monsieur Dane Sakho ten xa i numtu wiid teen na ɗelelm a pafaal

a i cooxo ñuxrole oxe ando naye ten refu Mbisele dabord fe ando naye ten refu animateur fee ngang na arrodissement Tataguine no ku xotona no walum koɓale Modou yaala Mbisele Dione waay i sim nanga paax waay
merci beaucoup Djiby <hesitation> in way simna nuun simna fogo Diarekh <hesitation> simna o fog commune o Diarekh ndafetloxa a paax emission nene rafetlo xan aussi fo weeke ando naye den reerta num te ref <hesitation> Sergent d' enfant ando naye ten saqu ku watna na koɓale te ref arrodissement fe Tataguine oxeeke ando naye a mbiyi ndime yoo no saate fe <hesitation> a ref collegue um aussi ta fadel maana na leyel Fimela de saytooxa ke leyeena koɓale ke toubab a leyan aussi Eaux et foret den teewu yo meen xaye i ndafetlo xan a paax simnayo fop anda mee bo pamale Djiby
d' accord i cooxa ñuxrole oxe ando nayee ten refu Mathiase yaal bikor wala boog yaay Fimele mete refna Mathiase o ñuxrole xay xeene
a ok maxey simna o fogole commune o fogole commune o Diarekh fop waaw eta teen wa ngena Bikole fop ye'esiin tewo xaami fop wa ngena oxu gena Bikole daal maxel simnang no gonof fo no simangolof i comme ne leyta noona rek Modou maxey simna Modou aussi ando naye ten ref annimateur fee mene itam a seytuwa in meen fo o xene refna Tataguine waage ref Tataguine a bugo refo Diarekh fook te jeg waa ndefan na o Diarekh wene ndefa nin Bikole wene ndefa nin mbiño lakas Modou in way ngidmang no kaaga itam ngidmang itam no emission ne yaam emission i ngara nga mbiyan meen fogame xana permettre wee ndefna saaxle fop commune ne tout wee ando naye maag ino faap ino yaay ino xa teɓ ino maag inoo fop a mbaago an kee koɓale fañta parce que kaaga moƴu cung boo o kiina damel mene a xooyit meen bala caag koy o leyin keena fañteel bo fike kaaga d' accord in way sim nang Djiby wo'o emission ne Radio fee so ngid mang axin no emission ne aussi
njoko njal bug'a im leyo ɗelem o jegu solo manaam Modou Mbisel kaa tegel meen pour animateur pour a seytuwa a koɓale i parce que o xeeke waage wid kee ando naye ten refu arondissement Tataguine ndax naaga fi tano noo Fimela mee refo na
i Fimela mee refma comme nene Modou yiin jegaam waa ando naye jegam representant mu refeerna fowa ando naye den ndef a ngides a cafes maaga
to o xaaga kute leyna yee kene yoo kaaga ref ka
waaga koay a ƴoxa nge rek kam ndegan
d' accord jegee probleme xaa i numtu wiid kaaga rek bug um te xool

Modou Mbisele no wo i etit kaa wo fee refan na meen o xene no cote zone ne Diarekh bala i ndeta a koy no Zone ando nayee ten refu Tataguine i numtu wiid kaa i mbuga an kee ando nayee Modou yaa ando naye cooxe calel ke xar fo xar no kee ando naye ten jalo pour o waago tegel saytuwa ku xotona na koɓale o waago jontan oxe ando naye ten refu Dane Sakho
Merci beaucoup Djiby question ne a jega solo trop <hesitation> avant d' enfant a jeg'a oxaa re'ina meen a ref u majeur meeke manam parteneriat ten xetum fa den kam re'u no projet na leyogeena Vision mondiale regrimine Africa manam no yar taxar aar taxar a ree'u yaraa taxar aara taxar no projet naaga re'um fa den partenariat i njala no projet naaga njala no projet naaga bo rooga doga l aussi lakas kaa ando naye xaƴum a ɓaat wa teen i ndako ngot teen maaga i ndef na ngotel tegel naxa ɓay den to xa ɓay dena xe i tegeena koy to comme a soɓa i ndef partenaire yaaga te moƴo feeta le'aam aussi ku farna no cote le o Diarekh i saytooxa yo maaga a koɓale itam kaga waralu manaam de mbarnaam meene parce que refee mi soom aussi revue commune o Diarekhe comme neeke i mbina mi fo den mee ka i nde'u partenaire yaaga avant koy kilifteef a fadida mais mede nndefna kilifa es a ndef nda avant partenaire i ndee'u yo
donc o ree'u partenaire u anda koɓale a paax
i kam jalo gu na koɓale
o anda koɓale wargal
voila kam jalogu na koɓale denitam nde ndef waa ando naye jajalo na koɓale comme in i njeg ee droit manaam leyo kiine nangam fo nangam den mbaang u alamano kiin i njalo ganag ku and naye kaa bug elo yaq rek mais na den i sukani koogu i sukai anga den koy den mbaag u valider oyo kaaga kaaga re'u partenairiat fee mi reer uma fa den ye i inor na no kaaga koy i ngoteloyo tegeloyo noxa ɓay den de ndef kilifa in maaga
axa d' accord xa ndetlooxo yee na arrondisement Tataguine wala boog zone nene ando nayee maaga o saytuwa xar nu ndet looxu a koɓale a naata wala mete refna a koɓale naate
i sant a rooga paax parce que
parce que foofi jega
ii
donc taxar ke leykaa ne a ñaka foofi
i i sant a rooga paax o ndeeta nga 20019 fo ndiiki mi kum leya rek kaa jeg no kem tenk an parce que no 2019 ten rokum no coté environnement yaaga fo ndiiki i ng'a changement a paax taxar ke mbey ndeta ndaa koy ka jeg kee yoqit na te ref kee ando anye ten mbisiidu in meen xaye sensiblisation ne fogum bofa ndiik ka maado yoqa
manaam a saytaxa le taxar ke
a say taxale manam wiin we ke de mbarna an na koɓale ke de anaye tena cunga den ke ando naye o buga ngaan ne waroona fi fo kee ando naye o fiya ngaan a ndata dal tookof kaaga wiin we maadu yoqito an ten taxu organiser emission nene xaye pour wiin we an manam o buga nga koɓale mee waroona ɓeer fo kee ando naye o fiya ngaan weeke ndefna meeke xana ndal tokof kaga waralu xaye i mbisiid emission neeke i
d' accord meene i ndeyka fo Modou parce :far que o ndeeta ngaan a jega ma i mbaageer na mband mais kaa i cooxka o ñuxrole deg directement oxee ando naye ten refu Mathiase o ɓiyo ndime kam commune ne xaye xaye a jeg a droit a xend affectation a gar a moofa na den Tataguine a xeta fo yo'umiin ba'umiin fo xaritum fop Mathiase xa ref kee ando naye ten ref <hesitation> refu a koɓale kaa ando naye ten <hesitation> manam i njegu sañ sañ directement ndet ndaw wala ndet ngot to i tagoox ke o leŋ ndax a jega am deed
i kaaga moom kee leyona Djiby ok a jega kaa ando naye nu njega sañ sañ pour nu mbaago ndet ndaawin comme nete leyel rek a cuundaxa ando nayee ka mbeero yo o ret gisa den ret imbik mais xa cunda xa mbeer na o gisa nga den sax bata fad ka mot na o joor o jiko katan jeg refate droit ko waro waanda cayit pour jikookin waw o reta nga bo a jikax a garat na ten a kayta lamtu kan leyele a quittance stair nu refna ko waro ɗegin cinq cent jara stair stair koy wagino expliauer in fo njuum xa cuund jum la tegena a jeg un metre
manam jol qui jol
i jola tegeena a fi un metre longueur un metre hauteur fe un metre fop un metre o yaajelo le fi kaa ande o jundole ko ndegan no un metre normalement jundole un metre a ndegel o yaajel un metre a jegaa fo hauteur na ando naye un metre a jegaa ten taxu de leyan stair egale un stair stair nu refna koy osey rabdel 500 frabcs pour o waago jegin mais o jega ngiran koy o reta nga saqa sartof jikook waanda xa cuund kam jiko kan o dama nge ko waro rabid alamane el soxa cunda xa njaɓel so rabdik
mais Mathiase tiye ɗominda meete refna de nu ndom naan mete refna de
non naa moofu naga refu wiin we peut etre alamane ke mbaate yo rek mais keene moom na mofu oxey meen
fo <hesitation> coono fe neete ɗomit na nene jamano fee ɗom wiin we mbug kaa xa terem axa de mbekna no poos deniin keene yiin
kaaga o leŋ jegee droit kaa jeg ka ando naye o buga ngan ko waand ka il faut que o jeg a quittance pour waago jik win refee kaga soom refee xa cuundaxe soom xa to'oyaxe nen xa qica xaa nen kene kaa na ne'a xine neen kaa kaga fop tena fogu o reta nga bo ɗegin rek bo jikooka tan ko waro ɗigin kaaga koy oxu refna koy a fela ngaam xaye mi waamo ref baana baana jik wa xane jik waa kene jik waa waande jeg a kene waande jeg mene bo o jikan ko waro jeg a kiyita la ando naye permis de coupe o jega nga permis de coupe ale boo pare o soogo wandik o ndega ngaan bo waandik bo jegoona comme Tataguine o mene o leyee cungim im ret ma sergent te circuler a naam pour im ret Dakar mba im ret Saint louis mba im ret Fongelemi mu bugoona rek te fiya nong a circulation o ret mais avant circulation d' abord avant o ndega il faut preablement permis de coupe na lalta yee wo jega droit ret ndegik mais o jega nge permis de coupe o laaga wariro ɗeg wariro ret ɗeg boo pare waand ka a kayi tiin keene kene fop wiin we ka njamban rek ndaa refe ndat loi leyee kaaga ka leyee bala o ndega o xendik a permis de coupe ɗegin o ɗega nga permis de alewo koy o ret waand to'oy ke bugoona bo gariid o gara tanga gar o ret ɓis mee oxe moƴna chef de brigade fee moƴna mat te fi in circulation o ret a ref nga Tataguine geno o ret Tataguine o xene fiya nong o ret a soɓa nga yitam peut etre mene geno mais Fatick a roq tika o ret Fatick waa Fatick a mbinanong o reta Kaolack Fatick moƴ ngo mat anda yee o ret Kaolack mais a soɓanga ye Dackar o retaa Tataguine moƴ ngo mat o reta nga boo Tataguine o jika permis o waanda permis le te fiya nongo ten na permis le 48 heures a durer aa
d' accord Mathiase keene fop xaa waralun xa waralu o ndeeta ngan kee leyona ke leyidoona tiye est ce que ɗome kam saate fee lool xa waralu keene fop nu ngar tegino yo <hesitation> took surtout took Baba yiin took yabooy yiin
in e tegiran de keene o maadoxe bindun kene kene yoo rek i mbini ran refee mi ref lakas ka ref a kayta la andpo nayee ka mbindel comme a kaye la ando naye in te i ndeta ten i ñaaƴ taa te leyel le code forestiers code forestiers koy refee eaux et foret bindun kaaga wiina na mbinan waa ano naye xel den kaa paac no fop dena mbokata de mbin kaaga a mbina ngaan baa pare a ɓisin assembler national te ndeetel a valider el assambler national a valider a ngaan te soogo sutu president signer in premier ministre a signer president signer journal parler te leyel journale parler code 2018 a miña meen quoi mais code ne kaa 2018 changer eeyete changer na koy ka moƴo severe bo i ndamb doogina trente mille maaga ay trois cent mille cinq cent mille tiye refu mais yaaga ay cinq cent mille rarement jeg'u waa mbina dega maaka keene den ndamb doogu ay cinq cent mille mais ndiiki a jega boo 15 million bo 20 million kaa ando naye ca depend surtout no feux de brousse ke oxa dox na a koɓ a dox nangam bo kene rek a jega ka ando naye o fiya ngan sax il faut directement o wegel kaso refe in mbinum i mbini ran xaye i mbini ran o feet mais ku o kiina fiya rek oxey maaga bindena ke o sanction ne kel oxey maaga mbide na fopa xay maaga mbinde na mete refna comme ne leyit uma rek o leŋ waage tego kiin ka ando nayee jege fen bindaan sen kaga depasser e a jego ga yaaga koy o kiina gar leng kut jego gu kena leyel le savoir saqin tiimana xoxof saqin a kaye of bugiro lal wiin we sax de ng'in ndiko kina an teen tig kaaga koy a xew'a code forestier ne o bina nga code forestier 2018 no portable o leewo google ndiiki te lalong o ten o jeg nga connexion bala minute o ga te lalong code forestier ande kaaga ɗasa taan a reta nga boo tiga tegatel oxu bug na ga a ga o leŋ ndasna tiran kene koy a jega teen parce que wiin we koy il faut ke wiin we an noor wiin we kene ka jeg kaa ando naye wiin we nde ina meen xaye comme major re'u meen majeur yeete leya anda num kaa ley aame bo Diarekh naangi ndeta naxam maaga mi ino rit kiim mene ngaay kiim no moto yaam o maak refa tum kee fi'uma fiya num ndeɓanong bo pare nuun xa teɓanonga xe nuun mbar mbiya kaaga mi koy wo saqana xam mene bo Tatguine o inoor tanga mene Fimela bo Tataguine oxu ga'ona dameen o convoquer in te gar maa wo ku o tegan tegeeno ten mba mbisiida moten sax im leynee a kon kaaga faaxa oxe ref na Niakhar wo wo ref Niakhar o waaga nga garanaxam bo Tataguine aussi im jega nga soxla faa wom xooy kaa lulong o ret fiya naamo ten parce que wo moƴu refo ndeɓanong to o moto le wo saqu o moto mi ƴufinka tiimo moto o maak refum ƴufin kiim mene o moto soo ɓolu soo ndiiki im ret retrait deux ans soom yoq ndaxam retrait so ƴufnita o moto fika tinum te ref ndigil i kaaga deel refe in mbi un meen kaa bugo leyee wiin we fada ande refe Dafa ten tegun meen refe Mathise ten tegun meen refe Cply Sene fa Fatick ten tegun meen refe directeur faa ten tegun meen kaaga ka ande Senegal fop mbi'un a leye kene parce que wiin we nga'a ye a koɓale ka yaqwa taa to a koɓale changement climatique ke yoq na koy wiin we mbaage teen tus raageer na taxar ke soon ten soom mbangu ndimla in teen comme taxar ke mbaage ndimle in teen koy wiin we leyate fat i ngeenu teen koy wene njimka den saa a mbaasa yaqa den fopgame kaga moƴ tax koy wiin we insister yee fat wiin we moƴo mbund waa sur le terrain
d' accord leyaa ndiiki yee yee majeur a refna meen ka lulo gong wala saaxla meeke mboda naamo mene keene fop ndeta ngaan fogum kan cooxel materiel kaa ando naye xanu mbaago ngaaya ndoka kama koɓale ngeta fo wiin we peut saytoxan roog fuu feed na ndax nuun way teen wala boogen ka jeg activiter lakas kaa ando naaye nuun way mbiyanoyo bo mbaage ndok kama koɓale parce que na jamano i moofa n=ga nga kama saate fa de des fois kaa i nga oogu o moto a wida kama koɓale a xurula te leye e eaux et foret la xaay eaux et foret la xaay wiin we saɗkee ndeto yo kama koɓale mais des fois rarement o ga'a o moto laa ando naye ka wida kamo koɓale te ref aussi eaux foret ndax xaro xaa xewu
kem leya exemple o xene mi moom jegiim probleme kaaga mais o xene saqe o moto o motole te saq ina kaa yaqu yeete gara kaa soɓ o moto le yaqu parce que oxe ree ina meen saq ee o moto kaa jang u o motola a coxin o kiino lakas a soɓ o moto le yaqu a jeema xena nin bono doole um mais o xene cooxan dara refee essence refe nangama fo kene coxaan tus ke wiin we mbiya wiin na ngota volonter qoox den rek a mbugo njal ƴufa na xoxof maire ke mbar appuyer ano yo
maire ke appuyer a maire ke appuyer a eaux et foret le to eaux et foret a ref detachement
i c' est dire que woxey nana in i njege budjet de fonctionnement
eaux et foret jegiran
chef de brigade ke njegiran xa'a o leŋ na in jege budjet de fonctionnement budjet de fonctionnement ɗik soom njegun maaga inspecteur chef secteur to waaga njege teritoire Fatick a ngenu directeur sax leya ma dene kaaga den njeg budjet de fonctionnement nda in i njegiran
boo boo yeno moto lene yaquna waage wage fi appel au moins no ministaire nuun te waago jego moto
a aussi yomb te maaga aka jafeñnee o ga'a kene fop o fiyan kaga moƴu yomb peut etre chef secteur fa dimle an te mbisidin maga de ngenan mais range ande o moto la nogoy na xot kiran a fiya a ngena na ba mboge o moto le jaga o moto le mbaato yaq wa xin mete refna
mais kaga ɗoma xa
i kam mbug ngo ley nge c' est a dire que a jega maate ɗoma normalement chaque commune ka waro jeg moyen na te depalcer oox taa comme o moto me rend uma koɓala leyong de ka saq u o moto laa ando naye o moto laa jeg ee moto
commune fee coxnao ten
commune fee non non o qaya coox'un oxe saq na president environnement ten saq un maaga im soxla anga ret koɓala te xooyam im leyne kam bugo ret koɓala te mbisiid o moto laa parce que c' est une competence tranfere koɓale wo saqun koɓale jego koɓale doxne wo jegatu koɓale wo na geré atan eeaux et foret fe ka ref meen pour a kidof fa'a cafof mee waagerona ret mba ke ando naye eaux et foret tena motalikango ten parce que fop waagino an nddiki koy kaaga tax i ndef meen a refa nga verinaire fee te ley nee xa mbisidong veterinaire te waago saytu naak ke ndef na meen xan i mbisidng meen aussi element agriculture eleve agricuture pour te waago seytu in kay naga i ndetu in maire ke i njalta in colaborateur directe maire ke i ndefu c' est a dire kee i njala maire xaye im dam anga o kiin mene xaye te rabid un million xaye etaan ka yaaga sept cent mille mairie fee jeg un sept cent mille ke kinoxe rabid mairie fee jegu sept cent mille ke a ga'a nga kee i ndamb da mairie fe ndikoy ka jeg quarante pourcent ke mairie fe njegun trente pourcent ke o maadoxe jegin c' est dire soixante dix pourcent ke ka cooxel mairie fo o maadoxe den njegatu kaaga xaye normalement na ndat maire fe ten war u appuyer a in na carburant yaam ke i mbinda fop ten i mbeda nan ke i mbiyan koɓale i mbiya nan
donc nuun nu ndama nga o kiin kunu alamane nuuna ana jega teen
force ten jedg kene kaa kay ndiiki soom a changer u nda yaaga 70 pourcent ke fop maire jeg un mais ndiki code maga changer parce que kaa jeg maire kaa ando naye ka saxana den xalis mayu au ;fra lieu kede mbarna mbi mbi kiran Etat jang kene te jang kene mais au par avant ku ando naye ka jeg o kiin comme mene jege tig ko reta ta bo waago dam wiin comme in a jega wa i ndam ina 18 camion o kiino kiin arabid un million un million kaga o fiya ngan o kion kiin sept cent mille ke fop dix ke fop dix ke fop sept million yo kaaga mairie faa njegun tena mbiskel ndiki koy ten taxu koy mairie normalement den fa qoox den o kino kiin na den ka war'u watna chaque mois carburant a cooxna sergent a leyne

parce que koɓale yaq wanga koɓale yaq wu de refe koɓale sergent o xene genee meen ba yaquna bata fag ka xend kaa affectation i yoq meen fo tig in rek kon koy o xaaga mairie ke deno ngo yo a refa nga Fimela xaye maire fa Fimela im leya ngane maire te leyame mbanu bugona essence xana coxong xoyaam im refa nge meen sax xam jika nong carburant fa

Mathiase ka jeg u kaa bug ona ɓaat
non non kee ke bug uma ley no kene na quittance ale o leya ga' aa quittance alaa tresor a cooxtan o kina xesa nga ba bin gonof xalis fee o versser an tresor a verser el ndeeti chaque mois oxe saq na a quittance yeele ka reta tresor fo o kiinoxa refna tresor te calculer kete saqna quittance ale te ndeng na tout o xaaga calculer ine nangamo te sut te partager tresor na coox tan refee in ten tresor na cooxa na diviser a tena suta xalis a leye keene mairie fa jegun kene kaga dimension faaga i naange mbanda ma in kee i mbiyaa ten refu yee
ko binda rek leyne
i xaye exemple xaye wiin ndambid comme que i njeg a dix huit camion yede mbang na o kiino kiin keene rabdu un million te ref dix huit million ten kaa retv ka a verser dix huit million
ndaa coox kirana nuun
xa'a non non verser fee o xene kee o saqa kaaga ref calelum maaga oxu rabidma maaga reta rek te ɗegan nga quittance o xaaga fin du mois fada nga kaa reta tresor a moof fo o kiino xa tresor te calculer xalis fee fop te calculer ku refna taaga xana calculer a coxo qoxe tresor teno te calculer fop keete ga'na a leyne effectivement dix huit million ga'um meen te verser in dix huit million bata mot te ret ndiiki ke yoqna koy tresr na fiyan disperser fee tresor naa fiyan a leyee na ndeeta na fiya tena anda ye mairie fee ten jegu quarante pourcent ke trente pourcent ke kaana jegun nama leyel sax trente pourcent kene jegun Etat ne kene trente pourcent lakas ke eaux et foret oxe ga na fo oxe damna waaga njeguno yo mais kaaga in refe ina mbiyan maaga mairie naa maaga inoor taa tresor tena fiya kaaga o kiina rabda nga c' est a dire mbanu rab doona rek o jega nge a quittance rek mais mbanu rab doona rek bo coxela quittance rek jegatee no poos
d' accord
a quittance :fdra ale o reta nga ba coondel quittance ale refee in njegun tresor o refee ino gendarmerie yoo fop njegun kene kene structure e o kiino kiin ka jeg quittance e um o ngola xona nga o kiino kiin ten waru kene o ga'a wiin we ndamb diin bo xalis a xelko fadiida wene mbisida nga kaaga fook de ndet podnum ref meen a soɓa ngaaye ka jega wana njala meen a mbaro ndamb del exemple dix million te jeg maaga neuf million ba mbisa ta maga mbis kate neuf million un million mbiskata maaga c' est compliquer comprendre naga fiya mais refe kaa dno naye koy mba a garida nga a rab danga ba pare xalis fa numti wiida nga te soogo ramplacer a sogo coox wiin we o kino kiin ke jegoona
d' accord modou nawo i numtu wiid kaa a wo fe ando naye wo faru meeke ke bug ma theme ole wala boog o theme ole i ndaka bug ma i ndokoyo ten refu a koɓale no waxtu fene i ndefna i ndeet luwa yo no gestu fee i mbina vraiment o reta nga no marcher ke a jega mayu xa tim taxara xaa ando naye ndera foora fo foorka fule roog wasanamo ten sene a jeg waa ando naye xaƴna peut etre doole yo wala boog coxla ke mayiin kene yiin de ndatna koy kam taxar ke a mbiya den naka sudul nonu manam mbora boɓake mbisaden no marcher ke mba jege mee ando naye ten refu arrondissement Tataguine moƴa mbaat zone ne ando naye teno saytu waa
<hesitation> <hesitation> parce que comme ga'a num meene rek wagan mo ley ndaa avant im roka teen xaye kam gariid u maana ye i mbaja emission ne kam ley'u dene mi o kadu saate fe bug umo porter u xaye comme weeke den ndef kilifa ke ando naye owey no o xene xay no arrondissement waxey mana
no waagiro gadu o kadu saate fee non non xaye moom Mathiase waage saq o kaadu saate fee il faut que i ley maaga bo pare
non c' est dire ka jeg question kaa saxle poser an te bug wiin we an kaaga ka leer na anda ye tam keene taxu anda mee kaga ne'a
in way ngara rek question ku saate fe poser anga poser in way ngara teenoyo
ok kon a faaxa
ten waagiro ref oxa na saytuwa a koɓale bo pare soo bugo saqo kadu saate fee
non ke saate fe laamtan a bugu xoolan rek
aca gari
manam Djiby <laughs> voila nu mbasa naam ke leyoona ndigilo ko manam bo ga'ona im ley'uye xaye kam gar kaa gadu o kadu saate fee comme o xene ten refu kilifa me ref ma o xene ref kilifa maata refna saa rimel no saate fee ten taxu im ley'u yee kam gar kaa xaye gadu o ñuxur saate fee question ka ando naye ana laam tano yo to andame njeg kee jot pour a mbaago ngoyit radio le bata lamtino yo im daawnin wene de tontu wa den de an keena cunga den nda question ne wo aussi xam gar teen parce que camano fene paase na rek a koɓale moom o roka nga teen ko ga'a rewe mbiya ku refeerna nda koy weero wida den wero ref mbina wala o ref Tataguine
ku refeerna xar fo xar
weeke mbuqa kene nam leyta xa sooɓ xa poreer weeke a neen xa poreer weeke lakas fo lakas koɓale kaa ando naye comme genre xa tima xeene o leya ananga jega nda comme wero ga'a den a jega bis fa leng fa ando naye kam ret u bo cote marcher fee ga'a den maaga mi fa yoon u sergent Goudiaby i sensibliser a den no kaaga leya dene koy buga timpo ga kene parce que meme sereer sax ka ñaawlu win keene moom sereer kaa ñaalu win o rimo fooreer
o ley naaga rek xaƴ
i kaa i sensibliser ogu
ko leyin rek xaƴ naaga
i kaa i sensibliser a den rek ngada koom
d' accord
leya dene kene daal i mbuga tiran i kaame daal mi sensibliser u den ŋaƴa den a koom comme kilifa ke koy o wey ku warna teen xana leyino yo mene questiom naaga cooxena den de liy mi dal question ke ando naye kam daawa den kam saate fe den bug umo mbissin mene
bala i ngara no question ke saate fe xar re u jafe jafe ke andoo naye nanga jegan ya ga'oona wee ando naye den ndefu ngen tanof surtout kamo Diarekh meke foo commune na Diarekh wala arrondiment Tataguine de ndef fogof wene xa teɓof wene papof fop a ngara mbiya keene xaro ref jafe jafe of teen
Djiby keene dara moƴirano ɗom parce que kee o aara o ga te yaqel dara moƴirano ɗom ko ga'a te ref oxa ando naye ka sik nawo rik wala te ref oxa ando naye nu anra no ndeɓanong wala te ref oxa ando naye ka kilifa ong ke ret kaa ley bien vrai xana ley ange a kaa an iime kene fo kene nangam fo nangam i anda xile a an a kaa jangin comme pretexte nda comme an iima leyong a ko leykan kat ne waxtan ka fo ten Djiby ndamit ino yo keene bo baata jegat nda a ndoma lool kee o xembana o ga o kiina yaqan fele fele no xeeña mi boog feliraan personnelement oxu naa fiyan no fi yitam refo xaa na mi feliraam maxey leya koy te ref waa gentuuma te ref wee yaroor ma te ref waa andit ma oxu naa fiya ka ando naye refee naaga im gara nga lamisoor fo mi yit andi yee keeke o fiyaa mat feliraam kam laamisoor fo'wo rek i pour o waas ndaa feliraam xaye feliraam o feet
bala Danefakh a gar kaa wala nala Mathiase a gar kaa den wee ando naye den tege meen wo o ref oxe ando naye wona yoot wa na den xar po message olum waago cooxadan pour de ndamoyo teen a coxong oyo no calel ke
manaam Djiby i mosa mbi mene emission fagun faak kam ley u denee mi kee ando naye ten commune ne Diarekh bugumo nan mukk te eaux et foret dama teno kiin mu fi tuna reunion itam no sate fee chef du village ke mbagaxamo seede xam leyin fo den goor goorlu na koɓale ngaƴ yo kene kaa feñ teel oxu bug na kene fi'i nene fi'i nana kene kam leyin kam saax le bo xij moom nda koy ka jeg moom waa ando naye kam nam monsieur le maire a leyan e pis ox ke
pis ox pis na xox na quoi
waaw keene kaa jeg a jega jeg no wiin waa ando naye moom a ndata le rek waag xaw toog den bata mbaas nda faley waage na den dara
nda pour nu ngaw tooka tooka ndata le xana jafe de parce que nu ngeta nga fa den moom no marcher nu sansibliser a den ŋaƴa denoyo
manam ande Djiby an iim ka ɗom wero forcer o kiino xeye an 'aa nda koy o dama ngan bo ley ine an iim aussi o ɓaata nga damatin reka andiye mateyo
nda pis ne xox na mat pis ne xox na mat kam fooge o fiya nga tookum wax den fa yala kaga jega tee
andiye a xaƴa ngaa ten xel o ndiki nduluc a jega emission na i mbalak na mbiya xa jega xene o kooro xe koy a wasa naam ne'kiim gonum yitam kam seede a rek a koom ka xoyit mene fogum a leyee d' accodr im no keen xaye d' accord im teen no feet fogum o wetan wanga a yifum oxey daaw teen
axa d' accord
bom leye a o kiino kiin rek fo xelum o d' accord ange teen mbanu te jaaƴa bo a ndata yen tookum ande o xaaga o dema ngaan xeye waga tiro leyee an ee waage de o xaaga anda xile a anda d' accord no keete ley ina kede ñoowdata i kon nan naaga o dama tanga den waaga te ref sensiblisation oxu andaoo naye mosino dam rek wagu ref sensiblisation nda oxu andoo naye mosano dam wala mosa ley fa ten o dama tangan o di ga um ta a ndata le dal rek
d'accord Mathiase wene <hesitation> manaam refew jaxasa nuun ween teg na meen te ref animateur ke o fogole ka tax peut etre xaƴma masla ke a may lool nuun we ando naye nun ndef kilifa ke bogen xa nu mbaagu teg na table ale bo wene a mbbago nan bo kenu mbaña te ref dam rabdik wala dam mbis no maadoxa jeg kee no ke ando naye ten ref dam kam ngentan ne
i fogaame kaga moom na olof ley kan sax sergent waago nan kem leyaa

alom to'oy ke wiin we ndax na ne'e sax xa neen neen ke wiin we ndata to foore sooɓ ke wiin we ɗata to foore eaux et Lfra foret feeoxu te soɓ na maaga o anaan o andin yaam kene toubab a leye a leye nul n' est sencer ignorer la loi ale loi fee xay fopa andaa noyo jangaa anda jagiro andaa waxey Etats Unies ree'o sogo gata andaa ret u Gambie soogo gata andaa o anda fopa anda yo kaga ndata leyu toubab a leye a leye nul n' est sencer o kiino kiin a anda kon nak ku fiyona meen ka i considerer kane anda andiin waage sutoong taaga wo fi'un kaaga na leyel ii mbaa xa'a fi'inum daal ten moƴ leer mais andiim kaga wagiro sut taaga a jega teen probleme nana naga fowa ndatoog na a ɓaak xa leyi den waga mene Tataguine yeeete xooya xama im leyaa te leyaame coxi den a convocation de ngar te cooxa de mbañ chef du village a bet de ngas raa foi den chef du village fee fa xoxum i de ngas ra fa ten \ a retaa de ngs ra fo chef du village fe i ten fob xoxum ɓis maaga o auto a jeg o boy olaa ando naye a ley kaa gef kaa auto le e xana gefo auto lo den mais xa muju teen yee de ngooy na police gendarmerie kaa gar a xot o ɓeenga a xota ba'um fop a mbisa den a ndeta mbega den xa tiqa xaa sax ka bug u mbisa den te xa'a xaƴi den wene njege 18 ans chef secteur a leeye wene xaƴi den njege 18 ans te leyadene mbisiden kaa ngamadi a ndeta nga saate fa yo o xamadi mboko mbiya maag mbiliwu den de ndeta mbe maaga maaga mbekuyo a ndef maaga vendredi a ndef ma samedi a ndef ma dimanche bo tening a sut o kiik=no kiin ba'um a rabid cunni xarɓeer ɗik de soogo ngaada na ɓaaka ke parce que kaa convoquer el a mbañ ande keene ko leya ye convoquer o xene i mbi nanagm nangam o maado convequer ong wee jambikiim o kiina convoquer ong wee jambikiim te gara na xooxum ba wee jambikirochef du village a gar we jambikiro te gar o leye ret kiim te gariid a mbisido o kiino lakas a jega wa ando naye xano ret si nii mbaa si naa procureeur a xesa nga ba leuye mbisida moo diw te leye fo diw waxa fadi a wa mbada mbad kaaga ordre yoo jege pour xana nangam jege pour njambitv yo o feet xa'a owaa mbadiida xana mbisong parce que den laam tong ten taxu wiin fada mnbi ten tres atention fop leyama den kene fop nu nga'na a ndat kaa faañ tan parce que neen ne xaye nu mbokna to foore mais est ce que xana jegat xa tim xa pooru est ce que i mbuga nga mbi semence neen naga xan i njeg semence kaaga
a jega waa ando naye sax ga ngoda naaka ke de samiid oyo
kaga moom kaaga kaa xup sax mbola naaqa ke pour daawa qoɓake kaaga moom oxu dameena teen jegee wasanit o=xu dam na mene
bo wo sax o dama nga waa Bikole wasanit kiro
a anda den tig sax
non non
waa Bikole leyaan ma den boo pare ke leyma leyaan ma den o xaye chaque ;fra jour im leyna den bo chef village faa moof ngelna i moof in fo ten chef du village o xaye xaƴ kiraam maaɓ im leynee chef du village oxey xeene eaux et foret gara maa wo te a gara maa mi im leye leyi saax le koy oxuu damateena mene xana rabid
mba jang kiro intervention
anda xamo oxa na nangimo janag interevention a anda xam ba dameena leya ma nuune oxeu dameena fata rab daam
tem de leyee i ngoya Mathiase de
i jege probleme mi nene ga'a o xooya gaam sax yaqan kee o rabid xam leyne fata rabid xano rabid moom c' est obligatoire kee rabid kata kat=y naa bug ko lijta tel ndambid ne moom xano rabid kaaga moom c' est obligatoire kee o rabid kata kay na lijit ka tel
Mathiase kam feen geno de
non kam bug tiye faax ga'a a koɓalaami kaa faax bo wiin we ngoyaxam kam moof bo fulane wemi ndamaam a leyaame a

mais kaaga bugum kaa bug a koɓala nan mana Fimela o reta nga maaga saas kaa ka ndima ndima ndim to yee soog ma reta yaaga saas ke ndime yaam ka god el bo ga'anga saas ke koɓale fop a godel mais o reta nga maaga xaye bo jonona saas kaa saas ke ka ndim ka a ndim bo fleur ke ka yip kaa aas ba mayo yo yaam ngod kaano yo

Mathiase xaro mbaat kaa teen i ndako numtu wiin no point laaga
sensiblisatiion bugumo fi no affaire feu de brousse ke manam a koɓale na doxa te ref periode um manam a koɓale na doxa a koɓale na doxaa fue de brousse koy o nana ngaan kaa ando naye a xes nga ba fadiin rek a sura nga tus yoqate maaga to nu nga'aye daand le maya ren to ande dand lene koy tena mumeen ke a dependre u yaam tang kaana kene kaa ando naye kam fiya no gun wiin we parce que itam naak ke a jega equipe na ga'eena aande naak nu refna naak la jeg na deux cent cinquante kilo naak la warena bo ƴut deux cent cinquante naak la ga'oona o a peut pres in deux cent cinquante kilo kaa waro ñaama six virgule vingt cinq kilogramme de matiere daandoo a kangafoo kaa weerna kaga waro ñamin par jour ten warlu naak ke etaan ke naak ke nanga ngiñeroo o fiya nga naaga ne ngiña mais au fur a mesure daand le faga o ga de yooya parce que kede njego gina par jour :fa mbaga tirano ndaaw comme mbaga tirano ndaaw koy consequence maa ret kata ten a reta nga bo ndeer naak kaa a yooy a yooya nga mbaang kate inu a ngona taa a tengeƴa ke mbara ngee o ga de de mbiiya taa a ndeya taa yo yaam yaam naak ke ngiñ ka tee ku waralun ndaand le manquer u to ndand laaga wiin we ƴuf ta mene a ndet bo Tambacounda a mbaaɗ kino mbiño lakas cono faaga coonu xupiran molaan moom jege coono faa cupuna kon nak rooga fiya nga boo i njeg daand laaga ren kam zone ne in wiin we mbar mbi nene a xot naak ke a ñamin bata fag mais vraiment fat wiin we ngenda den baa kina dukin wii ndoxuna yitam xanu njeg teen probleme fogame oxa dox ina Fatick nan aam te xooyaam a leyaame na fi'i iintervention yaam o kiino xe kaa leye cinq cent mille a rabid kaa me a o xaaga de ten ref chef fo maak wagim no ten dara ɓaat yo ngoyit rek nu nga o xaaga moom wax deg wagin mo xooy sax leyina kaaga
wo mat jegee dam sax
a bka waagi mo dam teen tig de a ley a axa mee cinq cent mille i leyu de me a mbaate no ngooy rek cinq cent mille te leyaame i kaaga ndata leyu de a ndat kaa leye cinq cent mille boo cinq million "quinze ca depends no neete fod na superficie a na fodu ca depend nete fod na keene fop kaa fiyel meme a diya ngiran sax affaire a koɓ moom waande o diyin fo o ñako diyin xaye o riko deɓ a dox anga koɓalaa sax i ngarid te gariid im ndetid te leyee o riko lene yoo kaa i lamit kaa ba'um comme ne xa tiqa xaana mbiyeena rek an ref ya'um ba um oxey meen te xa' ya; um oxey meen te xa 'a de memba mbioso yo oxu refna meen ba'um mame koorum o ref na meen titeur xana mbisel keene waralu koy a koɓale i sensibliser aa yee i ngarana directeur a leya ine ndiiki nu ndeta nga Fatick nu ley affaire findeel le wiin we moytu findeel wiin we moytu findeel le ine kaa i ngenda nuun koy ngir yala ngena nuun nu moytu findeel le findeel le bo daand le dox na meen sergent nakum ndefee meen xaye ndefee meen xaye paalum ndefee meen pambe um ndefee meen pambe in ndefee meen pambe in ndef meen naak in ndef meen pis in ndef meen iyo koy bo i leyna yee kaa i ndoxkan yaam ten ndoxa ngaan kaga im leya waa Fimela de im leyae koɓale dox anga baa na yiw im soog kele rab delo ngolo ngemi kon nu mbaro ande jeginum nuun na perdre aa a soɓa ngaaye a doxangaan jeg kiim parce que kaaga naake ñoowta yo to consequence ke kaa may a leya nge taxar ke ndimna tiind ke fop xana ngono yo xan kaagav dox waag katee gariid mumeen teɓ ke nde ina kama koɓale fop xana ngon bade ndet iyo de ndet parce que mumeen refe no kiin ande kiin waaga ret meeke mbisel Tambacounda socé ndef ma o moof ma bo nanata socé bo lakatan mumeen koy refe naaga mumeen ke ka jeg maa ando naye mene ñoowa yo te ñoowa te ref a ƴuf comme o yaqa nin o sut wanga bata ƴuf te ret a wida o mbiño lakas a jega ngaan a ñoow a jega ngiran ka jeg kaa na keyel milieu de vie wee ando naye ka njeg milieu de vie wa ando naye mene mbaagi ñoowo yo nan nene ñowaa yo rek mbabu nan naaga jega teer na ka mbug ko mbindan a nga a ta ngirann kaa mbuko mbida mbid baya de ngon na parce que o kiino kiiin waaga inorit mene mbisel Tambacounda moof ma bo adapter u sumana laaga ret ñoowa maaga mais mumeen koy mbaage kaaga en tout cas daal fat wiin we ngaƴa teena yiif a paax a jega mene no Fatick o qoya andiim nama muju yaam kaa ley aame yeete xoya xama o kiino xe xooya xama xarites a ref u kaa i mbo no kene leŋ no affaire njomne te ref president fee in a leyame daal cinq cent mille a alamanu o kiino xe mais a waagiim taaga tig de ten ref yaal mbinaa a ;leya nga 500 mille lo aniye lakas waa mbage taaga tig mi de kaga leya nun a wax deg kaa wagimo waag teen tig de ande yitam ley ndigil kaga roog a bugu waagim teen tig im leaya ngaan waagim taaga tig kaaga daal en tous cas message naaga dal ten leya xame yen gariidaa fat im lancer in leyan ma nuun a paax fogaame koy oxu ɗoxna meen koy wiin we anda ngaang o ɓeefoo o ndanofo wo ref responsable fe tu es entierement responsable des actes a leye ke ba'um baayi um ten refu responsable kuu o ɓeenge ref ina jegeer na 18 ans ba um fa ya um ndefu responsable fee to kuu a tega nge o ten ba'um fa yaa'um a ref kaa neno kay naak fo oxa na gaya nang naak kaa sax ga'a bo probleme a njeg na nuun ndik fop o kay naakoxe yo fo oxe na gaya naake yo nuun ndik fop vous etes entirement responsable des acte s keke fina nuun ɗik fopa dependre refee ye mi o kayt naak kam rab da nogun o ngool te kaga a ɗates yonge teen foga teen de wo fee gay no xuuna naak ke parce a ɗat leyino yo ku de fina wo fee ando naye wo jeg naak ke wo fogaa teen parce que bo xot eena mene mbisel fourriere xaye wona gar kaa o kay naako'xe gar katee kon kay a nleya nga yee mi fogiim teen refee nakes nangam kam rab dan mene ba ngoteena mbisel fourriere xa fi kaa
fogiim teen kaa sumee quoi kaa soɓe te sum
iyo kaga daal kam bugo leya wiin we daal fada mbiya teen attention
d;accord oxu bugna xoyit rek waaga xoyit na 772658428 772658428 Modou Mbisel a soɓa nagaaye jega kaa ɓaatona coté o doxo le yiin so i soogo numtu wwida no question lakas ke
merci Djiby kaaga moom comme nee Mathiase a ley tuuna rek fagun faak i mbiya fo ten tourner ten fene bo Djilase <hesitation> Loul Fimela coté laaga te gerer u apres o xene i ndet u coté leeke Diouroup Diarekh Tataguine
D' accord i ngoto xene alo Diarekh Fm
alo
oui
e kooroxe Sarr
i ndam mbine koy
e nam nu mbiyu yee
jam soom ano yee
Bernard
aca Bernard fadida nam fio
ii nam nu mbiyu koy
jam soom in way meen
o xetola a jega solo de a jega xooxa paax yaam ndaxaro mat kaa fi neno seek o ɓiyo ngaa saqona saq roog moƴu wariro waando ɗong o xawin te xon xa'a keene koy mosamo damrer teen fagun faak a soɓ fara keeke o Ndoundokh ka mboɓ naanga ɗoxaa saas ne kaa lokaden so im ngaay goda naaxale koy soɓ ma o qoxe gena Diorale a leyaame xe damaxong mais iyo o damangam o waasa naam so leyiim me gaaridi ka i yoon ngoto njaso leŋ mais saas neeke mi yarum mene waanda teex doon ten bo saax ɓetik te xay fiya ngoor yaaga me kene xaƴa refe o yaq kam xendana rek nda roog moƴu ku te refna daal in fop na ñoxor kaa rek ñoxorel ndama koɓale a paax
njoko njala paax
Njoko njal waay Sarr
njoko njala a paax koroxe Saar 77 o lakas 772678428 i ciyo o fogole aussi da a mbisidoyo contribution den parce que xana faax teen lool alo Diarekh FM
alo
alo nu yunga jam
nunga jam
jam soom anoo koy
miyo mi Samba Diouf de
Samba Diouf xooytita mam
Mbelongout
Mbaelongout aca Samba fadiida Mbelongoutt Gandiack wala alo
a
mee Mbelongutt Gandiack wala
xa'a Mbelongutt NGonye
Mbelongutt Ngoye aca fadiida alo aSamba
maxey sim na nuun a paax
iway njambang a paax reseau fee koy alo Samba
waw
aca reseau fee yaacu fiya de
axa andaa weene ka leya ine inu yo meene ndiko moona ngata nuun
<hesitation> <hesitation> aca Samba
ino njang Koɓale njeg naak ke
ndeysaan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
leyidene mbond yo o ñaay
<hesitation> <hesitation> alo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
Samba ko yaac ka deplacer u yaaci deplacer u rek
a boog xaƴi bom deplacer u o ndik
aca leyi
iyo a faax
aca leyi
iyoo
ga'a o maages o maages Niata Diouf o laam tanga heure fee o refa Fatick i saarnika koɓ koɓale paam mbin in
leye ii jeg tiro reseau
aca wo rek i nan gilwa aca
i ngaƴa meen saas o leŋ god kee teen kaan mumeen ke ñaamaa saas ke ndef meen kaa coxo gel sax a put oxu gar na gar a cooxin xa pot kene inoor ta refu
mumeen ke in naange ñoowa o waro gay naak kee matoona pour wo kaa gar pour a leya ine inu yo meene ndiiki o moona ngata nuun topatu yo taxar ke topatu yo daand le fi'i attention kaaga faaxa fe i njoko dena njal coté leene
njoko njal a paax
kam nam emission ne soom im jokoden a njal o fadiidanga meeke o xeene refanga eaux et foret leyne fata gar boo Mbengout mbin Diatta Diouf ba ga kee i mbina meen i
d' accord
ga' kiro o jaco laa refeer na o joco
joko njal a paax
u njoko njal a paax
merci beaucoup merci
merci
merci
apres i mbeer maaga a fela nga roog
ndeysaan anda maaga fogum <laughs> aca bo ndiik no 77 i njanga tanga o leŋ rek apres i njemo teye ligne ne daku no theme o lakasole
alo
alo oui
waaw njoko de
nu yunga jam koy
yunga jam
yaa boy nu mbadida yo axa nam gonle yee
miyo kam rawa gonle
ko rawa gonle
i
ma xooytita yee
maxey sim na Mdou fa leŋ feene
ma xooytita
maxey xooytita Khodjil
Khodjil aca fadiida fa jam
iyo mi Amy Diouf
iyo Amy Diouf
maxey xooytita Khodjil
aca gari fo den
MOdou fa demb feene ka yaqan am xa qond xa cuuɗ fagun faak to rewe ngond xa cuuɗ ba ngeek to te leyaame o goda tanga xa cuund um dama ngang xam mbisong <laughs>
iyo
ko jalaa de nda jaliim de mbinuun im gar kaa o xot jolaa tewo xaawo
aca Modou xay nanang
wiin we mbay ngoda xa cuu to o fañ taam god xa cuuɗ nda ren moom xam god xa cuuɗ comme wiin we mbay ngoda xa cuuɗ to fañ tiro den
wala
xam goɗ xa cuuɗ de Modou
joko njal a paax tewoxe
iyo aca
merci beaucoup